Man dek ringo ma tye icwan ringo eni kibulo abula icwan man mutugulu bene tye inen tye iye nyanya bene tye kalara bene tye pot kabic bene tye cwan man kiketo iwi meja dek man tye inen ma kome tye moo matek mada.

Gunya ma tye ka wot iteng yo yo ma gunya tye ka wot iyeni tye mutal lum tye bene mudongo iteng yo kenyo yat mo tyeka dongo bene tye ma pote tye malac yat enoni apua tye i potgi gonya ni tye macol tye ka neno.